bisimilah
<noise> <crosstalk> <hesitation> man maay président baykat yi fii ci biir Pointe Sarene <noise> <hesitation> dëkk Pointe <noise> nekk fa notable i tam <crosstalk> di liggéey si affaire sorgho bi <crosstalk> sorgho bi tamit bi mu duggee si biir Pointe ba léegi i tam <crosstalk> wax dëgg yàlla gis nañu si suñu njëriñ <crosstalk> * dara kuy liggéey dara <crosstalk> bu sëggee si dara rek <crosstalk> bu sëggee si dara rek <hesitation> gis na si dara <noise> wax dëgg yàlla sant nañu bu baax a baax <noise> ci affaire sorgho bi dugg <crosstalk> si biir Pointe Sarene <crosstalk> ndax bu ñu daan béy <crosstalk> bu njëkk da nga daan béy sax lu mot ñaari hectare <crosstalk> pour mën a am ci ay ay 2 tonnes bëri na <noise> waaye jamono bii mënoo si béy 1 tonne am ci ay 3 tonnes 4 tonnes <crosstalk> nga soog a mën a gis ñun suñu interêt <noise> xam nga baykat yi ñun ñëpp dañu war a doon benn <noise> <hesitation> organisé wu <noise> gis nga wax dëgg yàlla yéen itam yéen ñii jàppale itam ñu ngi leen di gërëm di leen sant <crosstalk> <hesitation> jógee ba Dakar ñëw fii itam di toppatoo di jàppale ci baykat <crosstalk> béy loolu lu baax la suénu interêt la <crosstalk> ndax gis ki la jàppale *** sant ko mooy nit di sant itam <hesitation> prod <hesitation> <crosstalk> ki nga xam ne moo nekk diggante ñun ak <breath> ak projet bii muy Diegane di ko sant di ko gërëm <coughs> ndax chaque chaque jour mu ngi oote jënd crédit di ñu oo <noise> waxtaan ak ñun di ñu nemmee di ñu nemmeeku <crosstalk> ñu ngi lay sant parce que nit ki moom lépp lu mu def rek na doon lu baax <crosstalk> ñu ngi koy wax ñëpp yëg ko wa yëgle itam <crosstalk> di sant itam <hesitation> parce que dëkk bi rëy na <crosstalk> <hesitation> jànguma énu ne waaw ñun xool nañu la yaa yaa ñu doy <noise> loolu itam wax dëgg sant naa leen boo ootee ñu uyu si la itam sant naa leen ndax bu ma mënoon a ootee ñi ñëw ñii duñu ñëw wala ñu bañ a ñëw sax te ëppu ma leen ñoo ma ëpple ñoo ma gën waaw te loolu yëpp ñu jiitam ma dolli gërëm bu baax sant
<hesitation> <hesitation> tey bu ñu la doon laaj ci semence certifiée bi ngeen jëfandikoo <noise> naka nga ko naka nga ko gisee ren
<hesitation> semence bi <noise>
waaw <noise> jiwu bi
jiwu bi am na am na një moom rek moo nekk lu ñu njëkk a bu amuloon bu bu ñu si gisulwoon interêt ko ba léegi bàyyi nañu ko ndax lu baax la si parce que dina dina dina dina yenn saa yi boo jiwee boo ji bu amee ñaari taw sax <noise> ji mu mu baax <noise> boo déggee ñu koy yéex a ji boo ko teelee ji day béy si <noise> day day ñor si biir nawet bi moo tax ñu toog ba dem <noise> ba ci mois d' aôut <noise> aôut septembre sax dañ koy ji te mu baax <noise> ñun nag wax dëgg gis nañu si gis nañu si suñu bopp <breath> ah moom boo walaay <noise> boo nee dañu fi wax muy muy wax sax picc yi ak ak ****** ñëpp moom la ñuy béyee dootuñu béyee beneen xeetu dugub bu dul moom <crosstalk> kon neex na itam boo ko <sniffs> mën nga kaa jaay mën nga ci mën nga koo dundee <crosstalk> mën ngaa def loolu lépp <crosstalk> <inhales> ci moo moo dà moo gën a riche moo dàq ci ci dugubu siraat mi sax wax dëgg yàlla moom gis nañu si suñu bopp bopp <crosstalk>
ok <crosstalk> kon gis sa bopp bi ci wàllum koom la wala ci wàllum <noise> <hesitation>
koom <noise> wal wàllum koom
<noise> waaw
<noise> gis nañu suñu bopp si wàllum koom waaw wax dëgg yàlla <hesitation> di nga ci <noise> mën nga mën nga ci am jaay <noise> mën nga ci am jaay dund si <noise> <hesitation> nit ki moom li ñu baykat yi wax rek <hesitation> yow loo gis àdduna day dox bu njëkk li daan jar <hesitation> bu njëkk di nga def <noise> <crosstalk> léegi day yokku baykat yi daal di ñëwaat pour ñu jéem <crosstalk> leen a yokkal prix bi <crosstalk> parce que prix bi itam da cee baax àdduna bi yëpp yokku na ñun ñun ñoo yokkagul <crosstalk> nañ * <crosstalk> alors loolu moo nekk a suñu suñu kii <crosstalk> loolu nag la ñu gën a baykat yi gën a wax <crosstalk> <crosstalk> ah ji waxtaan naa koog Diegane itam nee na dinañ jàpp ù bi gën a yokku ren <crosstalk> waaw di ko sant nag bu baax a baax <crosstalk>
kon depuis kañ <crosstalk> nga commencé di jëfandikoo semence certifiée
<hesitation> <crosstalk> boobaag léeg léegi mu mot mot juróom ñetti at mot na ko 8 ans
<crosstalk> te boobu ba léegi sa coopérative sa sa sa semence foo koy jëlee <crosstalk>
<noise> <hesitation> waaw <hesitation>
jiw bi foo koy jëlee
<crosstalk> jiw bi ñu ngi koy jëlee si waa RESOP
ci waa RESOP
waaw dinañ ko jëlee fii ñu ko andi andi fii Pointe Sarene waaw <noise> bu nawet jotee bu mois de mai jotee ñëpp <noise> ñooy andi ay mbuus yi fii <crosstalk> ñëpp andi kenn ku ne jël jël jël di bind sa tur <noise> bu ku ne sa sa jiw daal dañu la koy préparé <crosstalk> waaw xam ne kenn du wax ne sax damaa manqué jiwu bu fekkee nag da ngaa jógee feneen pour jënd dugub bi nga xam ne li nga war a pour béyi béyi béyi pour dund <breath> te am na fi ne ko mën nañu la ko jaay <crosstalk> waaw si marché si marché ñu jaay la daa daa am ñu ñu fa autorisé ñu am ñu di ko béy du ñëpp la ñu koy jox waaw
kon tey looy digal sa mbokku baykat yi
baykat yi ñun ñëpp <noise> ñu comme ni ma ni ma leen koy waxee toujours na ñuy góor-góorlu <noise> jàpp te bañ ko bàyyi <inhales> képp kat baykat si Sénégal <crosstalk> bu yeboo nga uti <hesitation> jiwu sorgho <crosstalk> jiwu sorgho daal moom jiwu bu baax la <crosstalk> ah bu sakan la <noise> bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee dundkaay moo gën a neex <crosstalk> mën na lépp mën na lépp parce que moom bu la neexee sax nga beñe ko lépp la mën du ceeb du lenn amul lu mu lu mu lu mu lu mu mënul <noise> loolu dinañ ko mën parce que essayé nañ ko te mu baax <noise>
<hesitation> <hesitation> <noise> donc bi ngay béy semence bi bi ngay béy jiwu bi ndax <hesitation> jotoo cee nemmeeku ay jafe-jafe <noise>
<noise> ay jafe-jafe jafe-jafe bi moo ne <noise> jafe-jafe bi daal mooy lépp da fa ko bëgg mooy jafe-jafe bi du du lépp luy dund daal di di di naaw <noise> bëgg na ko loolu mooy jafe-jafe bi <breath>
mooy attaques yi <noise>
attaques yi attaques yi waaw loolu rek moo nekk jafe <noise> moo nekk suñu jafe waaye amul lu <hesitation> ni ko nit yi bëggee noonu la ñu ko bëggee * <noise> waaye nag <noise> ñu ngi góor-góorlu <noise> di ci ñefe ba ren jii wax dëgg yàlla sant nañu yàlla yaqu yaqu bu bëri amul amul ren
<hesitation> <hesitation> <noise> donc émissions yi ñu doon def nan nga ko nan nga ko gisee <noise> yaa ngi ko doon déglu <noise>

waaw da ñuy yokkal baykat yi baykat yi xam seen gis seen bopp <noise> daal boo gi amee jafe-jafe nga wax ko ci ci émission bi émission bi itam digtal la nga <hesitation> su fekkee da ngaa am jafe-jafe loo war a ut <noise> émi boo laajee boo ootee ci rajo <noise> dinañ dinañ la wax mën nga koo amee bëréb sangam <noise> *** ah boo ci * di nga ko di nga ko xam moo tax te souvent bu fekkee kumpa daal amatul suñu diggante <crosstalk> baykat yi amatuñ kumpa daal moom wax dëgg yàlla ak ak projet bi waaw
ndax jot ngaa def émission yow wala
ah man ñëwoon naénu fi Pointe jël def ak man émission waaw man ba tax na man maa tax <noise> ñun ñëpp baykat yi kenn ku ne wax <hesitation> comme ni ñuy waxee <crosstalk> kenn ku ne wax sa interêt kenn ku itam <hesitation> ni nga bëggee <crosstalk> * ñoom tamit ñu yokk ñu xam-xam ci mbay mi ndax mbay tout le temps dañuy yokkante xam-xam waaw <crosstalk> alors lii ji bu baax la <crosstalk>
donc émission yi ngeen jot a def <noise> <hesitation> lan nga ci jàpp <crosstalk> bu ñu ko doon yokku wala bu ñu ko doon wàññi
waaw dañu <hesitation> waay waay <crosstalk> * bi ñëwee daal di ñu laaj daal di laaj ndax <crosstalk> comme ni ngay laajee rek laaj na mbay <noise> mi ndax yéen ndax yéen <noise> a ngi gis seen bopp <noise> am yan ak jafe-jafe yëpp ñu wax leen jafe-jafe ak lu si gis seen bopp ñu wa waxtaan ak ñoom wax dëgg yàlla loolu la ñu waxtaan ak moom fàttewuñu loolu
<hesitation> <hesitation> <noise> donc sa téléphone mos ngaa jot <hesitation> benn appel <noise> bu lay wax ci wàllum mbay mi <noise>
waay maa oo mos na ñu ma oo <noise> si affaire bay di ma laaj affaire mbay mi di wax ak man si affaire mbay mi
boo ma doon fàttali <noise> ci lan lañu la doon laaj <crosstalk>
<crosstalk> li ma li ma leen fàttali daal <noise> <hesitation> comme <crosstalk> <hesitation> ñoom daal bi ñu ma oowee dañu maa ne ñoom Diegane sax ñoo ma oo di ma ni <crosstalk> ne ma daal na ngeen <hesitation> bi leen di teel di jiw pace que <coughs> boo teelee jiw mën naa ñor ci nawet du ngeen du ngeen si gis seen bopp day yàqu day day day day ñuul du am njëriñ <inhales> itam ñu doog ñu xam ñu di yokk di ñu yokk ci loolu <crosstalk> waaw loolu moo ci nekk wax ji moom li ma jàpp daal loolu laa jàpp di waxtaan ak *
<hesitation> <hesitation> ndax yéen a ngi déglu information météo yi leen di wax ci <noise> mbay mi
waaw da ñu ciy <noise> waaw da ñu ciy jot parce que <hesitation> ndox mu manqué bii te nawet bi nga xam sax ndox du bëri si zone bii ren nu mu bëree <breath> bu ngeen di ji tamit ngeen góorgóorlu ñu teel a jiwu
est que yéen a ngi topp tegtal yooyu wala
waaw ñu ngi koy topp ñu ngi topp tegtal yi ñu ngi déggoog ñoom météo day wax ak ñun toujours moom wax dëgg <breath> météo daal moom ñaari fan yi man bëri na li ma koy déglu man bu dul ci télé man da ma koy déglu <crosstalk> waaw
<hesitation> <hesitation> <coughs> donc booy dégg information boobu ci fan lay jógee ci <hesitation> waa RESOP wala ci ñoom
<hesitation> mën naa ko dinaa koy déglu si rajo bi dinaa koy déglu si waa RESOP itam naa ko déglu rajo dinaa ko dégg ci RESOP
<hesitation> mais dañ lay woo sa téléphone yow wal
waaw déedéet man dama koy déglu dama koy déglu nii rek du énu ma woo téléphone dama koy déglu nii rek waaye du ñu ma oo téléphone <breath> ci affaire ak météo oo nañu ma daaw ci affire <hesitation> ci nawet bi waaw oo nañ ma <sniffs> di ma laaj lu ma wax ci affaire nawet bi ni mu demee wala <hesitation> <noise> rajo bi oo na ma * oo ma ne na ne nawet bi <hesitation> di ma wax <hesitation> na ngeen teel pa préparé ndox ndox ni mu war a amee du amee noonu doole noonu li jiwu bi itam bu leen teel a sànni seen jiwu bu ngeen teelee jiwu mën naa am rëq-rëq mën naa dem ba ci diggante dina am dina am tarde dina am manque dina am manquant dina am diir yoo xam ne tawul waaw * taw rek * sa ji daal bul teel a jiwu sa jiwu bàyyil ba ba ba deuxième deuxième taw waaw waxoon waxoon nañu ma ko man maa ko maa ngi koy fàttaliku <noise> baykat nag baykat bu tawee rek nga jiw ñi jiwoon ñëpp dañu am am amoon nañ yàqu-yàqu bañ jiwaat
donc nga baal ñu fàttaliñu tur beeg sant bi ak <hesitation> li nga représenté fii

ok jërëjëf waay
jërëjëf <noise>